Cal man tye ka nyuto dyangi dyangi makwar dyangi eni tungi boco tutwal polle gin giwco ni gia ki ankole dyngi eni en aye dyangi ma gimiyo cak dyngi eni gitye ka mo ma gitye ka gerogo iye.

Cal eni tye ka nyuto cal okono okono ma pud pe kipwono kicwalo gang pud tye ka dongo medde ameda weko dong obed gin acama kikome okono tye kala ma grin.

Cal man tye ka nyuto cal pa lutino ma gua ki i kulu gitye ka dok gang latin awobi acel tye ki lela en otweyo jerecan aryo i nge lela mamege en aye otelo yo anyira angwen gin gudong angec gin weng guyeyo jerecan pii i wigi.

Cal eni tye ka nyutu kic acel ma tye ka lwore i nget ature magi dok tye ka mito cungu i moo pien kic aye miyo itwa moo kic

Cal man tye ka nyuto nyig kic acel ma tye ka lwore idi ature madwong ature man kono nenogi mit mada dok pote tye nen alumalum ki dong kic man tye ka lwore idyere.

Cal eni tye ka nyuto cal pa muni pa ngat acel omako bag pa ngat acel omako gin ma kituko kwede i pii kituko kwede bene iteng pii ma muni gimaro mada gimaro cito ka timone.

Cal man tye ka nyuto kabedo acel kama kakawot pa pi tye i ye ento pi man tye macol mada kibene kabedo man yugi tye i ye madwong odi ne weng kigedo ki matapali ento korgi pe ki gwayo ki cementi.

Cal man tye ka nyuto cal pa ngat acel ma tye ka yubbe me mako rec ento tye ka mito mako rec ki i col piny pien piny dong oume woko.

Cal man tye ka nyuto cwan acel ma kicibo i wi meja dok tye ka nyuto palal ma kitiyo kwede me cam dok tye ka nyuto bongo matar ma kitiyo kwede me dunyo dog onyo me dunyo ka mo kekeken ka itye ka cam.

Cal man tye ka nyuto bong kic ka ma dano kwanyo iye moo kic moo kic ma tye konyo dano pi jami madwong dok ngat ma omako bongo tye oruko gin mo makwar konyo en wek kic pe okaye.

Cal eni tye ka nyuto ot lum odi lum aryo ma kiloro dogolagi woko dok ngat mo pe igang man tye bene ka nyuto jerican matye kicibu inyim gang ki dong dyekal tye ma otwoo

Cal man tye ka nyuto cing ngat mo ma tye ka tic ki cim en omako cim icinge ki bene omako kalam i cinge kiyo me wang tye ocibo iwi meja ki bene karatac me coc ocibo iwi meja.

Cal man tye ka nyuto cal pa laco acel ma en tye ka cato ringo bot laco ma oloko ngeye ki kamera eni en tye ma oyubo ot cato ringoneo tye dogolane tye dogol bao dok opeto gin mo matar ka ma en cibo ringo iye ka dong kipimo ki kilo.

Man eni tye got madongo ma dano adek tye gubedo i wi got acel ma tye yung malo ca ma ineno-ni weng tye kumeno eni godi.

Cal eni tye ka nyuto mutoka ma jo mogo ma gicito ka neno lee mogo gitiyo kwede me wot ki dong the ma ocung i kanamu mo acel.

Cal man tye ka nyuyo lutino aryo ma nen calo guol tutwal ma gua ki tic poto latin acel ma obedo abeda tye ka mato pi ki jereken ten lita eni pien oryo onongo oneko.

Cal man ti ka nyutu ot lega pa katoli ka ma leng ma tye i namo gungo ka ma lucaden remo me Uganda pol kare ki cito ki kwerogi kunu ot lega man tye madit tutwal ma nyutu bene ki yat ariya ma kicoyo i wiye malo

Cal man tye ka nyuto lutino awobe aryo ma gitye ka kwaano dyangi dyangi adek gitye kamwodo lum dyang matar tye kamwodo lum kene dyangi aryo macoli gitye kamwodo lum kacel

I cal man tye nyuto cal pa daktar pien i neno ki bongo ma oruko matar ni ki gin ma oruko i cinge me gwoko cinge en bene omako labor wun tye i cinge ki bene omako gin lapim lyeto kom dano.

Cal man tye ka nyuto kama kilwongo ni garaj, garaj tye kama kiyubo i ye jami calo pipiki mo obale, jami calo mutoka dogola bene kiyubo ki kany dogola me odi.

Cal man tye ka nyuto yeya aryo ma gitye ma gucung iteng pii yeya man kiyubo ki bao yeya eni kimaro yubone ki i kom yadi.

Cal man tye ka nyuto cal pa laco acel ma en otweyo bao madwong adada i wi lela dok en tye ka loro lelani alora baoni tye mapek mabedo calo onuro en woko kun won lela acel ma tye ka ngiyo laco eni en dok otingo pii i wi lelane en weng tye ka loto lelane alora.

Cal man ti ka nyutu cal mege aryo ma gin tye ka wot i yo mego acel oyeyo yen i wiye utweyo latin matidi tye ingeye ki omako cing latin tye wot kede mego acel kono omako kikabo ki bene otweyo latin tye i ngeye gin gitye ka wot i yo me dok gang

Cal man tye ka nyutu cal cene ma kiyubu ki i Uganda kany tye ka nyutu ciling alip abic ma nen nen alum alum ciling alip pyerayo ma kwar kwar ciling alip acel ki ciling alip apar